Omukazi arukwiragura ayekomire ekitambara omu mutwe kirumu ebimuri ebirukutukura , nebirukwiragura nana mutare ajwire burawuzi erukutukura aine aha mutwe ebafu erumu ebintu nka amasuwani, ebikopo n'ebindi.

Abashaija babiri abariyo nibakoresa ente ezirikuhweera omu kuhinga bari omu kuhinga omwanya ogubaire guhingirwemu ebicoori Kandi ebiherize kusharurwa omwe ajwaire esaati y'emikono miraingwa ,erikweera mutare n'empare ndaingwa Kandi ondi ajwaire empare ngufu erikwiragura na t-shirt erikweera.

Omushaho omushaija arikwiragura ajwaire ekooti yaabo y'abashaho erikwera mutare omunda ajwairemu esaati y'ebinyarara kandi omu maraka ainemu ekyoma ekibarikuhurikiza oku omutima gurikuteera ariyo nayimata aha siimu.

Enyamaishwa erikumanywa nkempundu eri omu kibira netamburiramu ,empundu egyo ekuzire nerebeka eri nkuru eine ebyooya birikwiragura Kandi eriyo netamburira omu kibira ekirimu ebishaka bingi ebya kinyatsi ebimwe biri nka ebikamba

Enju mpango ey'amatafaari eteire ekipande kyonka eine amabaati ga kinyaatsi kandi enyima yaayo hariyo ekihoronio kitashakaire. Aha rubaju hariho ekisheshero enyima y'enju egyo harunzireyo kasasiro buzima n'aharofa munonga.

Abaserikare abajwire obukofiira obwa kinyaatsi hamwe na yunifomu ya rutanga barikwiragura bemereire nibarebana. Omwe ojwire garuvindi ariyo naganiira namugyenzi we kandi abandi babahurikiize nibabareeba

Omushaija arikutukura ajwire tishati erikwiragura ariyo nanaaba omu ngaro n'amaizi na sabuuni. Esabuuni erikuhwera omu kwita obukooko obundi ariyo naza nka okurya ninga yaaruga omukihoronyo nahabwekyo yasharamu kunaabisa amaizi n'asabuuni kubaasa kwita obukooko oburi omungaro.

Omukazi arikwiragura ayekomire ekitamba omu mutwe ajwaire n'obwoma bw'omu matu n'obukomo aha mukono, aheekire omwana w'omwishiki n'omwana afumwire amatu kandi agwejegyeire. Omukazi ogwo nareebeka ayeyinamirire, ashobirwe aha maisho aineho amaganya.

Omuhanda ogw'eitaaka omubaju harimu ebinyaatsi hamwe n'emiti kandi omu maisho hariyo amaju marungi hamwe n'emotoka kandi omuhanda ogu hariyo nihatamburiramu n'abantu kandi omu maisho hariyo omurogonti muraingwa oguri haihi kukoora omw'iguru hakaba hahikire enjura ebicu nibyiragura munonga ahaiguru.

Enjoki etekami aha kimuri kurungi ekiine obupapa bukye bukye kirikweera mutare eriyo nerondamu omweyangye ogurikuguhwera omu kukora obwoki.

Ekibira kihango ky'emiti ekwataine munonga kwonka eri omu ruhanga orikushusha oti eri omu kiine reero ahaiguru yaayo hariyo omwanya muhango ogw'obwerere ogw'eitaka ry'omushenyi kandi harimu n'emiti eyenaganagire kandi n'eizooba hakaba hariho omushana mwingi ahaiguru nihatukura

Omukazi oshutami aha Piki ahekirwe omushaija ayine garubindi aha buso. Omukazi ogu ajwire ekiteteyi ky'ekitengye, ahekire omwana, ayine ekivera ekya kinyaatsi aha bibero Kandi akandi akavera akarikwiragira akeriize omu mwanya. Enyima yaabo hariyo amahema. Omumisho g'amahema ago, hariho omushaija ashutami aharubaju rw'amabafu Kandi hariho enkiito ezamutare ezirikurebeka zamara kwogibwa.

Emidara ahu abashubuzi barikukorera emishuburo yabo aha rubaju rw'omuhanda gw'eitaka gurikuraba omu tawuni emwe nibagurizaho ebintu by'emiringo etari emwe n'emwe nk'ebyokurya abamwe nibatekyeraho Kandi omuhanda ogu hariho niharabamu abarikutambuza ebigyere , abari aha boda n'omumotoka.

Emotoka eya takisi eriyo negyendera aha ruguuto orutandaarize Kandi aha mutwe gwaho hariho akashozi kariho ekiti kihango eri haihi kuhika aha rutindo orurikuraba rw'agati y'oruguuto orwo orurikucwekanisa niruza orubaju orundi.

Enyamaishwa erikumaywa nka muha, eine amatu goona egemereize kandi ajwire amaisho eri omu kibira, omu kibira ekyo harimu obunyaatsi buraingwa oburi nk'obwomire

Akatare akarimu ebyokuguzibwa ebyokurya, nk'enyaanya, za apo, karooti ebihaaza, eminekye, obutunguru n'ebindi bijuma bingi andi omu karate omukazi ayeshembire ekitambara aha mutwe kandi ayekwatsire aha munwa ashobirwe.

Ekiduramu ekirikutukura kiterekire aha nkungu eriho amabare agarikuba nigotsya Kandi kirimu orushekye orurikuraba omu maizi agarikugyenda g'omugyera Kandi omwanya ogu niharebeka nibatekyeramu amarwa nka waragi Kandi seeri aha rubaju rw'omugyera ogu hariho n'orutookye.

Ekimotoka eky'erangi ya bururu kihango kyine enziga ina Kandi aha rubaju rwakyo omu mbaju hariho ogundi omuziga ogutireho. Ekimotoka ekyo nekya porisi eya Uganda . Porisi nekira kuza ahamyanya obumwe erikuba eriho emikoro nikirebeka aha hiine omukoro gwabire guriho nahabwekyo ekaba etirweho kugira ngu erinde obusingye.

Ebintu by'emiringo etari emwe n'emwe ebikozirwe kurungi ebirikoreka enturaho ya Afirica ebirimu nka enkofiira, eshaho, ebitengye, obureesu, ebirikuguzibwa kandi byaririkire aha migoye haihi seri hariyo emiti mingi.

Enjoki eri aha kimera ekirabize ekyine ebimuri ebya kitani Kandi ekimera ekyo kyine n'amahwa enjoki eriyo negyezaho kurondamu omweyangye ogu erikuza kutwara ekakoresamu obwoki bunuzire.

Aboojo hamwe n'abaishiki abajwire esikati n'empare ebya kicungwa biine enkwanzi omu kifuba ezirabire omu mabega na n'omwibondo. Abaana abo bariyo nibazaana narishi bariyo nibazina kandi biine ebintu aha mutwe ebiri nk'amapapa g'ebinyonyi birikwera.

Abaishiki babiri bariyo nibataha amaizi aha naikondo, omwe ariyo naacunda kandi ondiijo ayemeriire ariho naamureeba, omu maisho gaabo n'aha mbaju hariho ebidoomora ebyaheza kutaahwa

Omushaija ariyo ayemereire akwaitse enyama omungaro, omushaija ogu ajwire emyenda eya mutare kandi omu maisho ge hariyo ebintu ebiri omu rangi erikwiragura nana erangi eya mutare kandi aha rubaju hariyo abantu bajwire emyenda etarikushushana nkeri omu rangi ya kinyaatsi kandi hariyo n'obucupa bw'amaizi.